Dͻbͻ bayi a su kpare tampԑloŋ a vͻgele kͻgele peԑle ane kue meŋ ka a mine e sͻgelͻ, ka a mine e dõͻre, ka a mine e sͻgelaa.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

Lɔzeɛ ne lɔpelaa naŋ sãã are ka dɔbɔ ne pɔgebɔ a kyɛnɛ ka daŋkyini wogi te be ba puoriŋ ka lɔpelaa meŋ are ka lɔsɔgelaa meŋ are.

Noba are la kyanse zu, ka sola panɛl ar. A noba mine su la kpar door a vɔgle zupil door, noba bayi wa vɔɔle zupil. Kaŋ vuunee la su kpar sɔglaa, ka kaŋa a zeŋ.

Pɔgeba banii, a nyɔge taa nuuri ka do ka ba su kpare zeere a de bonsɔgelɔ gyere ka sola biŋ ba niŋe soga ka kaŋa eŋ naate doɔre.

Pͻgebͻ ane dͻbͻ ane bibiiri, ka bootiri a biŋ, ka talakpoŋ biŋ. Bootiri sͻgelͻ ne bompeԑle, ka lͻͻre zeԑ be a noba puoriŋ.

Bɛŋɛ ne mui, ane zeɛre, ane vaare, ka zama bebe, taaleɛ, gyɛlee, bɔɔdeɛ ane nɛne!

sokoɔraa ka lɔɛ biŋ, ka lɔɛ ne a deri mine di ka zoore erɛ ka fff die are a zie naŋ di puoriŋ

Pɔgebɔ bayi, a de bibiiri bata, a araa pɔgebɔ bayi kpakyagaŋ, ka lɔɔvaare a biŋ, ka lɔɔpelaa araa lɔɔvaare puoriŋ. Ka lɔɛ kāā emmo zie a be be.

Pͻge naŋ are koro dieŋ a su kpare sͻgelaa a seԑ kuri zeԑ ka daŋkyini pelaa be o puoriŋ ka sԑgere mare a daŋkyini pelaa zie ka talaa pare talavaare zu ka vaaare pare teebol vaare zu.